Eno bakulengeza abakyala basatu nga bayina zi bbenseni ku mutwe nga mulimu ekigambibwa ekiyinza okugambibwa ng'omusenyu. Kirabika bano eno basimi ba ggolodi kye kiyinza okubasituza bbaafu zino ezirimu omusenyu.

Ezo ziri soketi bbiri ez'amasannyalaze ezijjirako ne USB pooti. Obutaala bulaga mbunno soketi kweziri amasannyalaze.